Gulbi ko kuma tafki wanda ake samu a gefen ruwa. Dalilin taruwar shi shi ne, wani lokaci idan damuna ya zo ruwa yai cikuwa akan samu a gefen rafi ko a kuma gefen kogi da ruwa ya janye ya bar shi Wani lokaci kuma manoma suke amfani da kayan noma su buɗe wurin su tona ƙasar su bar wuri kaɗan sai zuba ruwa a ciki don amfanin gona. Don a riƙa ba da ruwa wa gona ko kuma a ba da ruwa ga dabbobi lallai ana amfani da shi wurin kiwon kifi, wanda za a zuba kifi a ciki don a samu a yi kiwon shi a cikin gona

Tantance amfanin gona bayan girbi. Bayan mai gona ko wanda ya yi aikin gona ya gama aikin gonan shi, ya ɗebo kayan amfanin ya tara shi wuri guda, to yana buƙatan ya tantance wannan amfanin gonan, ya duba ya gani, ya ga wanda yake da kyau da wanda kuma ba shi da kyau, don ya bambance ya ware mara kyau ɗin da wanda ba shi da kyau, ya sa su wuri daban-daban. Don, dalilin da ya sa ake tantance amfanin gona, don a fahimci cewa wannan fa yana da nagarta, wannan kuma ba shi da nagarta, don shi mai gonan ya amfani wanda yake da nagartan, wanda ba shi da nagarta kuma sai a san, ko a zubar da shi ko kuma a ba wa dabbobi, ko kuma a yi amfani da shi wurin kwashe ‘ya’yan, don a samu a yi iri da shi, don shekara mai zuwa in Allah ya kai a samu a yi amfanin gona da shi a yi shuka, a shuka shi ya yi tsiro ya zamanto amfanin gona. To, wannan tantance amfanin gona da ake yi yana da amfani sosai, don shi kan shi mai gona yana tantancewa ne don ya gano cewa wannan amfanin ya yi kyau, ko kuma bai yi kyau ba. To, dole ne ya zamanto ya tantance amfaninsa ya gane kamar irin su tumatir, irin su doya, irin su dankali, irin su shinkafa, irin da sauransu dai, dukkasu waɗannan abubuwan amfanin gona ne wanda ana, ana, ana tantance su bayan an gama girbi ko kuma an gama cire amfanin gona, don a tantance mai kyau ɗin da mara kyau.

Jujjuya gurasa ko buredi ana jujjuya gurasa ko buredi ta hanyar gurza shi jujjuya da wani itace ko wani ƙarfe ko kuma wani zamanance da za a samu wani abu na musamman da za a danna shi ko a jujjuya shi don a samu ya yi faɗi ya zama fankacece don a yi buredi da shi ko a yi gurasa da shi. Wannan ana yin shi ne da fulawa, bayan an kwaɓa fulawar da ruwa sai a matse shi sai ka kwaɓa shi sai a matse shi sai ka zo a ɗaura shi a kan wani dandamali ko akan teburi idan aka sani sai a zo a murza shi sai a danna shi da ko katako ko wani itace ana murza shi sai a yi ta jujjuyawa. Idan aka jujjuya shi sai ya yi faɗi ko kuma in ana so ya dunƙule ne sai a turza shi ko a danna shi don ya dunƙule wuri guda don a samu ai gurasa da shi, wannan yakan ba da dama a sa shi a yi gurasa da shi ko kuma buredi.

Shuka ko shuke-shuke, wannan ana samun shi ne ta hanyar shukawa ko ta hanyar shuke-shuke ga anfanin gona wanda mai gona yakan yi domin ya anfanar da shi wurin noma a filin gona sa ya shuka anfanin gonar dan ya fito sai ya samu tsirrai ya noma shi ya ba da ruwa ya cire ciyayi a cikin shi ya yi feshin magani don samun zamantakewar lafiyar anfani gona ya yi girma. Wannan shuka ko shuke-shuke ana samunsu a gona ko gida ko kuma inda dai aka yi gona don haɓɓakar da noma a ƙasa baki ɗaya don samun abinci da za a ci don samun lafiyar gaba ɗaya ƙasar ko a duniya ma baki ɗaya. Ana anfani da wannan shuke-shuke ne ɗon shuka su a gona akwai iri daban daban-daban, irin masara, irin gero, irin dawa, irin alkama ,irin tumatur, irin tattasai da sauransu da dama. Akwai ire-iren shuke-shuke irin na kayan lambu da kayayyakin gona da fulawa na gida wanda zai ba da armashi kuma ya gyara gida baki ɗaya.

tsari na shuke shuke ko kuma yanda ake tsara shuka wannan tsari ne na shuke shuke da kuma yanda aka tsara shuka a gona za’a fadada fili a buda gona ayi huda ko kuma ayi kaftu yadda za’a tayar da kasa har sai anyi kunya kuma a tada kunyayyaki sai ayi shuka a saman kunyan ko kuma abida gonar inda aka hude ko inda aka nome sai a shuka amfanin gona a saman kunyan kaga wannan yazamto tsari ne wanda a kayi na shuka ko kuma dan ayi shuke shuke anayin shuka dai bayan gona ko bayan huda yadda ake gani yanzu ga wannan hoton an shuka Kaman masara ne aka shuka Kaman a gonan ana inya shuka gyada ana shuka gujiya ana inya shuka masara dawa gero da sauran su a filin gona wannan Kaman masara aka shuka a bayan gonan lallai shuka yanada amfani tunda sai an shukashi kafinnan zai tsiro inya tsiro yayi girma ayi noma in an nome yayi girma yayi ya yako kuma yayi goyo idan Kaman masara ne ko gyada a samu a cire ayi abinci dashi ko kuma ayi masara da shi ko ayi kayan masarufi dashi lallai kayan masarufi yanada amfani sosai tunda yana kawo kudin shiga ko kuma ayi amfani dashi dan aci a samu kuzari ko kuma karfi a jiki

Ana sarrafa tuwon garin alkama, wannan mace ce taa sa tuwon garin alkama tana tuƙaawa akan wuta, wannan garin alkama kenan wanda ake yin shi da tsaban alkama a niƙa sai a yi gaari sai ya zamanto wanda Hausawa suke cewa samambita wannan shi yana da suna ne bisa a turance amma kuma da gaske baa yi da wani da turanci da Hausa da wuce hakanan. Ga mata nan tana zauna ta sa shi akan wuta ta zuba shi cikin mazubi ta zuba ruwa ta haɗa tanaa juya shi da wani ƙarfe ko kuma wani sanda. Ana shuka alkama ne kamar yanda ake shuka shinkafa a fadama kenan ko kuma a inda akwai ruwa yanda in ka shuka shi ruwa zai zamanto ya riƙe shi kaman gidan shinkafa kenan da sauran kayan masarufi na gona wanda idan baa ruwa zai iya bushewa har kuma ya mutu ba zai raayu ba har ma yayi tsaba yanda za a amfaane shi. Idan kuma har a ka sa ma shi ruwa ko kuma yana samun ruwa da damuna zai zamanto yayi 'ya'ya har yayi tsaba kafin nan mai gona ya cire ya buga tsaban a sussuƙashi ko a ɗura a buhu zuwa kaasuwa a siyar a samu kuɗin shiga ko kuma a yi wani kayan masarufi da shi yanda za a ci.

Raba abinci ma bayin Allah ko ma ‘yan uwa da abokan arziƙi na gargajiya, a nan shi ne ana raba musu abinci da safe ko da rana da dare ma iyalan gida don a samu a ci abinci. Lallai ga wata Baba nan tana raba abinci ba mutane guda hudu zuwa biyar har shida nake gani. Kamar burodi ne take raba musu da shayi da safe. irin abunci neː naː gargaʤija wanda ake raba shi da saːɸe: a alumma da jan uwaː da abookan arziƙii don su ʧi su ji niʃaːɗi a zamantakeːwa naː jau da kullum

Ba da lafiyayen abinci ma iyalan gida ko kuma ma al’umma gida, lallai haƙiƙanin abu ne mai ƙyau mai inganci sosai ka samu da safe ko da rana ko da yamma Ka raba abinci ko ka ba ma abinci iyalan gidanka wanda za su ci su ƙoshi don su gina jikinsu don zamantakewa na yau da kullum. Lallai wannna abu ne mai armashi sosai a samu ana raba abinci ma iyalan gida su ci su ƙoshi ya kawo musu gina jiki, ya gina musu jiki sosai da sosai wannan haƙiƙa ja ji ƙjau kuma ja ji ƙokari soosai wuri raba abinci ma ijalan gidaː lallai ga ta tana raba abinci ma iyalanta su wurin guda mutane biyar ita ceː ta ci da su lallai raba abinci a cikin iyalai yana da ƙjau soosai

dodon koɗi ko guragu a cikin mazaunin sa ko a muhallin sa wannan dodon koɗi kenan a hausa ko ace mai guragu a cikin mazaunin sa kusa da ruwa a bakin rafi ko a bakin teku wanda yake zaune a cikin kogo yana zama ne a bakin ruwa lallai wannan shi ne dodon koɗi wanda wani kwaɗo ne ake samun shi a ruwa wanda idan ba ruwa ma baya iya rayuwa sai da ruwa lallai yana amfani da ruwa sosai anfi samun sa a kogi ko rafi ko da damina lokacin da ake samun ruwan sama sosai wanda samun ruwan sama yakan amfana dashi sosai yanda jikin shi yake samun damshi ko kuma jikin sa yana samun ruwa yanda zai yi nagarta yazauna a cikin ƙoƙon sa ya zauna yana ƙwai kuma yana zama cikin ciyawa yana cin ciyawa shi ne ma matuƙar abincin sa dodon koɗi dai ana iya kiwon sa har ana noma sakamakon ana yin gonar sa kaman yanda ake yin na kaza ko kuma na akuya ko na sa da sauran su duk ana iya yin gonaai dodon koɗi lallai haƙiƙanin abinci ne mutane suna amfani dashi ta hanyar aci mutane da yawa ta wasu ɓangarori dashi don ayi abinci ne a gare su da kuma anun samun

Gonar dodon koɗi, wannan gona ce ta dodon koɗi wanda ake yin kiwonsu don sayarwa ko a don ci. Dodon koɗin dai wani abu ne wanda ake samun shi kusa da ruwa ko kuma cikin gulbi na ko bakin kogi. Akan iya kiwonsu kamar yadda ake kiwon kaza ko kaji ko wasu dabbobi ko kifi haka. Yanda ake kiwonsu a cikin ruwa. To wannan shi ne gona ce na dodon koɗi kuma a ce kuragu, wannan shi ne gona wanda ake yi don nama ko samar da nama mai kyau da lafiya don gyara jiki. Lallai dodon koɗi yana da mahimmanci sosai wanda maciyarsa suna maganar yana da mahimmanci sosai a jiki ta wurin inganta lafiyar ɗan Adam. Dodon koɗi dai ana iya samun shi a ruwa ko kuma a wani gulbi ko kuma a tudu da damina. Inda damina ne tunda ana iya samun ruwan sama yana iya rayuwa ko a nan ma shi ne ake nufi da wannan dodon koɗi kenan.

da ƙasar noːma lallai haƙiƙa ni ana bukaːtar a kula da ƙasan noːma sosai lallai idan ba a kula da ƙasan noːma ba wannan abun lallai zai taɓi ƙasar sai ja zamantoː ba a sami ƙasa mai ƙjau ba lokacin noːma idan aka ji ʃuːka da amɸani gina jaː zamantoː suna mutuwa ba ja iya riƙeː ruːwaː koː kuma ja buːʃe ja zama ɸaƙo don ba ja ija riƙe ruwa. Kula da ƙasan noma yana da amfani sosai da sosai wurin yanda akan keɓewa ko kuma kiyaye ko kuma sa wani abu ke ji amfani da wasu suna da rai ko kona gandun daji yanda zai sa wurin ya mutu ko ƙasan ya mutu. Ana kula da shi ne ta hanyan gyara shi da kuma a hanyan nomawa da kuma yawan tada shi. wani lokaʧi jawan tada ƙasar ma jana kawo muːtuːwar ƙasa kamar jawan huːɗa koː kuma jawan kaɸtu da sauransu ana buƙatar a gjaːra ƙasa koː a inganta ʃi don wurin noːma a saːma wurin noːma mai ƙjau

Tsarin rarrabe amfanin gona bayan fitar da shi daga gonan. Ana tantancewa ne ko kuma warwarewa ko kuma rarrabewa daga cikin ‘yan uwansu ta fannin inganci ko wanda ya fi ja ko wanda ya fi nuna ko wanda bai nuna ba ko kuma wanda ya fi girma ko kuma wanda ya fi ƙanƙanta. Ana yin haka ne don a ware wanda ya fi ƙyau wanda ya fi inganci a ciki. Tsarin yana da ƙyau sosai. Tsarin warware abu a cikin gona yana da ƙyau sosai bisa ga yanayin yanda za ka ga wasu suna da ƙyau wasu kuma ba su da ƙyau, don haka ko a kasuwa ma ana iya amfani da shi a haka nan. Wani lokaci za ka ga ka je sayan abu ɗaya bai kai ɗaya ba girma ba kuma dak kalarsu iri ɗaya ko kuma yanayinsu iri ɗaya launinsu iri ɗaya. Amma dai za ka ga ɗaya ya fi ɗaya girma ko kuma ɗaya ya fi ɗaya ƙanƙanta. Don haka ake yin wanna n tantancewar ko kuma tsaːre-tsaːren ko kuma nau'in wawwarewa ko rarraba su daga cikin junansu ko ‘yan uwansu.

Tantance masara bayan an ciro shi daga gona. Lallai tantance masara yana da muhimmanci sosai bayan an ciro shi daga gona ko bayan an cire shi daga gona a jikin ainifin karan masarar. Wannan tantancewa yana da anfani sosai dalili a nan shi ne in ba ka tantace ba, masara ya kasu kashi da yawa akwai wanda ɗanye ne wanda za ka iya dafawa ka ci akwai wanda za ka iya gasawa ka ci akwai kuma wanda ya ƙarfin gasawa ya fi ƙarfin dafawa don ya riga da ya bushe. Shi kuma za ka yi anfani da shi ne wuri ta tuwo ko ta wurin niƙawa a yi gari don ya riga ya bushe.. To idan ba ka tantance shi za ka sama matsala za ka iya haɗa wanda ya bushe ka dafa ko kuma ka gasa ba zai ciwu ba kuma zaƙin shi ya riga ya ƙare a nan ma na biyu kuma, dalilin da yasa ake haka shi ne a tantance wanda ya fi girma da kuma ƙanƙanta, ko kuma wanda ya lalace da wanda bai lalace ba. Dukkan wannan ana iya anfani da hanyar tantancewa, in an cire shi daga gona sai a tantance a gane wanda ya fi nagarta.

Ware masarar da aka girbe ko za a girbe. Ana wawware masarar da aka girbe ne ko kuma zabewa ko kuma a tantancewa kafin na girbi don ba shi da dama a wauware shi wani lokaci idan aka girbe. Lokaci da ka je za ka tantance shi ko ka ware kai aka girbe kafin nan girbewan shi ka tantance wanda ya fi girma da wanda ba shi da girma a cikin masarar. Masara dai yana yin goyo kuma na shuka shi yana girma sosai a kasashen na nahiyar Afirka. lallai masara wani abu ne wanda ake yi da shi don a ci da shi ko a yi amfani da shi wurin ci ko ciyarwa. Ana iya gasashi ana iya kuma dafawa ana iya kuma yin tuwo da shi duk a lokacin da abubuwa da kake so ka yi da shi. Shi ne nau'in da ya kamata ka yi da shi. Lallai ana ware shi ko tattance shi daga cikin wanda suka fi girma kamar yadda na ce a can baya wanda kuma ya fi kankanta ko da za ka sayar ne ya kamata ka zabi wanda ya fi nagarta.

Waɗannan su ne kayan haɗin miya kenan, lallai kayan hada miya suna da amfani sosai suna mahimmanci a rayuwa ɗan Adam. Waɗannan kayayyaki su ne kayan haɗin miya wanda za ka iya haɗa miya da su, su ba ka armashi ka samu ka yi haɗi da shi ka ci abinci. Kayan haɗin miya dai suna da mahimmanci kuma suna taka rawar gani sosai a harkar abinci lallai kuwa ga su nan irin su; masoro irinsu yaji, irinsu citta irinsu masoro irinsu albasa da irinsu tumatur da irinsu tattasai da irinsu barkonu. Waɗannan duk kayayyaki ne wanda ake amfani da su wurin haɗa abunci ta miya don a samu a haɗa abunci da shi sosai Lallai yana da mahimmanci wurin cin abinci idan ka haɗa wannan abu da abunci miya da abunci. Wasu abubuwan ci ba sa yuwuwa ka ci su haka nan dole sai dai da miya shi ne waɗannan abubuwa suke taka rawan gani sosai a wurin haɗa abunci.

Watsa ko yafa sinadari akan gona Lallai watsa sanadirin a gona akan shi ne ta wurin sanya shi a cikin gora a sa ruwa kuma a watsa shi ko a fesa a gona don kashe ciyarwa ko kuma kashe ƙwari. Lallai akwai abubuwa da yawa dalilin da yasa ake watsa wannan sinadarin ko kuma wanda ake cewa asidi kenan a Hausa a kan gona .wannan yana da ƙyau sosai wajen yafa shi a a gona don ya kashe ciyayi mai gona ya sama fili tar wal ya samu ya yi shuka don ya samu amfani ya taso mashi yadda ake buƙata. Lallai wannan yana inganta amfanin gona sai ya samu ya tashi da ƙarfinsa kuma da nagarta don su samu su yi ƙyau sosai .kayan masarufin gona yai ƙyau sosai sai a samu a fito da shi don an sa mashi wannan sinadarin na kashe ciyayi a gona.

Fesa maganin kwaro a gona. Ana fesa maganin ƙwari ne a gona don kashe kwari a jikin amfanin gona ko kafin tsurowar su don kada su yi musu illa sosai. Ana fesa maganin kwari ne a gona don a samu irin ko kuma ƙwayar shuka da aka shuka su fito da nagarta ko bayan idan sun fita din ƙwari suna damunsu sai a yi feshi wannan magani din don a sama sauki a cikin gonar. Akwai feshin magani na kwari, kwarin kala-kala ne akwai irinsu; tana irinsu tsuta irinsu fara har da irinsu dodon koɗi ,dukkan su suna illa ma amfanin gona shi ake amfani da wannnan a magani ko kuma a ce sunadari a watsa a cikin gonar ko a fesa a gonar don ya kashe wadannan kwarin amfani su samu sawaba ko su samu nagarta su fito du yi amfani mai kyau ba tare da wani ƙwaro ko wani dabba ya illata wannan amfani gona ba.

Rumbu ko wurin ajiya na kayan masarufi ko kayan gona, wanda aka cire shi daga gona, a ajiye shi don tafiya kasuwa mai nisa, don a saida shi. Kayan gona yana da muhimmanci sosai wurin yadda ake sarrafa shi ta hanya da dama, ta hanyan abinci ko kuma ta hanyan sarrafa shi ta wasu hanyoyi daban-daban. To yana da hanyoyi yanda ake ajiye shi ko kuma a mashi wurin zama na musamman don kada ya lalace, yanzu kamar misali irinsu mangwaro, irinsu kankana, irinsu ayaba, irinsu eh eh tumatir, ka ga dole sai an musu wurin ajiya na musamman, yanda in dai za a tafi da wuri da nisa da a kai shi kasuwa don kada ya lalace, don lalacewarsu yakan kawo asara sosai a kan hanyar tafiya. Don mai gona ya noma shi don ya samu cigaba ne don ma ya samu ya siyar, ya samu abun da zai saya kuma yay amfana da shi, don shekara mai zuwa shima ya ji daɗin noman. To, ana yin wurin ajiye shi kaman rumbu ko kuma wani wuri gini ake ɗan ginawa a samu ko kuma a samu freezer a sa shi a ciki, wannan injin sanyaya abu kenan don kada ya lalace, ya ruɓe, ko kuma ya zamanto ya fita daga cikin abun da za a iya amfani da shi, ya lalace kafin nan a kai wancan kasuwan, shi ne ake samun wurin mai mahimmanci a adana shi.

Matakai ko hanyoyin wurin ajiye kayan gona. Lallai ana yi wurin ajiye kaya ko kuma wurin ajiya na kaya na gona ko kuma kayan masarufi da aka ciro daga gona don su sama wurin zama inda ba sanyi kuna ruwa ba zai rinƙa taɓa su ba har a kai lokacin da za a kwashe su daga wannan wurin. Mataki na farko shi ne a gina wani ɗan ɗaki ko kuma a gina wani ɗan shago ko kuma a kewayen shi da kara yadda ruwa ba zai shiga wurin ba sai a ajiye kayan amfanin gona a tara shi kamar yadda muke gani nan masara ce wacce aka cire a gona aka ajiye a inda ruwa ba zai riƙa taɓa shi kuma ba sanyi sosai wurin yadda za a zo a amfane shi nan gaba ba tare da ya yi tsuro ba ko kuma sun kunbura 'ya'yan sun lalace ko tsabar ya lalace. Lallai wurin ajiye amfani yana da ƙyau sosai don a kare shi daga ruwa ko wani illa da zo ya illatar da shi a cikin wurin.

Juya ƙasa ko kuma tada ƙasa wannan hanya ce wanda ake amfani da shi a gona don juya ƙasa, ko a tada ƙasa, a jujjuya ƙasa. Wannan yana ba da dama ga amfanin gona yayi girma sosai, ya amfana, kuma ya grima sosai ya samu tabarraki yanda ake buƙata a jikin ƙasan ko kuma wurin girma. Ai wannan lallai wani yanayi ne wanda masu noma ko kuma yanayin masu gona ke amfani da shi wurin juya ƙasan don a samu a daidaita ƙasan ko a gyara shi. Ana yin hakan ne don a samu gona ko kuma amfanin gona ya samu danshi danshi ko kuma ya samu ɗan laushi ya zauna a kai, ko kuma don ya samu wuri mai kyau ya samu ya zauna ya yi girma. Masu gona sukan juya ƙasa ne don wurin amfanin gona yayi girma yayi kore shar, kamar yadda muke gani a wannan hoto, lallai ga wani mai gona nan yana amfani da garma irin na hannu, ko kuma fatanya don warin juya ƙasan nan ko tara ƙasan nan a ƙarƙashin amfani ko a ƙasan amfani don ya samu ya girma yayi kyau sosai ba don ya mutu ba. don idan aka yi haka aka juya ƙasa wani takin ƙasan ma yana ƙasa ne sai bayan ka juya shi, in ka juya shi zai samu ya girma sai amfanin gona su yi kyau sosai da wurin juyawa. Akan juya shi ta hanyan huɗa na hannu, ko da shanu, koda garman hannu, ko da fatanya kuma da wani abun noma. manoma suna amfani da hakan ne don su samu su tara ƙasan su yi kaman gado don ayi shuka a saman shi.

Mai saida tumaturi. Lallai wannan mace ce a kasuwa tana Saida tumaturi, lallai ga shi tumaturi ba shi da wani suna mai inganci a Hausa .Amma akan ce ma shi tumaturi. Lallai an are shi ne daga turanci amma dai ana ce mashi tumaturi kayan lambu ne wanda ake shuka shi ne a lambu ya yi girma yai ‘ya’ya yai ja ana yin miya da shi. Yana cikin kayayyaki wanda ake haɗi miya irinsu tumaturi, irinsu tarugu da su tattasai su albasa su barkonu. Lallai layinsu kenan da ake markaɗawa sai a yi haɗin miya da su. Ga shi nan mace ce take Saida tattasai shi ne ake ce mata mai saida tumaturi. Lallai mai saida tumaturi ne ga ta nan a kasuwa ta kasa shi ta zuba a cikin mazubi, ga shi nan kuma ta kasa a kan faranti ko kuma a kan wasu abubuwan mazubi ga su nan dai da yawa a gefenta kuma tana zaune tana tsaye a ciki kuma tana riƙe da wasu kuma a hannunta

Mazubin bishiyan 'ya'yan gwanda. Wannan wani mazubi ne wanda aka ajiye 'ya'yan bishiyan gwanda akai aka zuba don a kai shi kaasuwa a siyar ko kuma a ci. Wannan shi ne 'ya'yan bishiyan gwanda kenan wanda ake shukaawa a fadama ko a rafi inda yake da ruwa sai ya tsiro yayi girma yayi 'ya'ya sai yayi rassa har a ciro 'ya'yan a kai shi kaasuwa a siyar don a samu kuɗin shiga ko kuma a ci ko a sha ko a yi amfaani da shi don ya ƙara lafiya acikin jikin ɗan-adam. gwanda dai abinci ne ko kuma abin sha ne wanda ake amfaani da shi kuma yana cikin 'ya'yan bishiya wanda ake amfaani da su anan najeeriya ko kuma ƙasashe maa baki ɗaya. Ana shuka shi yayi girma sai yayi 'ya'ya ko kuma sai yayi furanni kafin nan kuma ya fito da 'ya'ya, sai 'ya'yan su yi girma su nuna ko kuma yayi sai kafin nan acira shi. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka shuka 'ya'yan gwanda ko kuma a shuka gwanda. Lallai ga shinan an zubaa shi akan mazubi, gwanda sun nuna sun yi ja wasu sun yi baƙi-baƙi kuma ga shinan kaman an shirya shi yanda za a tafi da shi kaasuwa don a saida shi a samu kuɗin shiga ko kuma a yi amfaani da shi a sarrafa shi ta wani hanya don a yi wani kayan masarufi da shi don a samu kuɗin shiga ko kuma don a yi amfaani wurin ci ko sha lallai wanna 'ya'yan bishiyan gwanda kenan

Sifirin kayan gona. Sifirin kayan albarkatun gona lallai yana da amfani sosai yanda ake jigilar shi ko ana sifirin shi daga gona zuwa ko daga gida zuwa kasuwa. Lallai sifirin yana da ƙyau ko ana iya sifiri a kan jaki ko doki ko kuma a kan wani abun hawa da ake ɗauka a sa kayan a kai ai sifirin shi ko ai jigilar shi zuwa wani wuri ko zuwa cikin gida ko kuma zuwa kasuwa. Lallai jigilar kayan abunci yana da amfani sosai wanda mai gona yakan yi don ka da ya bar shi kan gona ya lalace. Jigilar dai yana da amfani ko kuma tafiyar da kayayyakin gona wa kasuwanni yana da matuƙar amfani ko mahimmanci sosai a wurin manomi ko a wurin mai gona don kar ya bar shi ya lalace a gonar don in yabar shi ruwa yakan iya bugawa ko kuma wani abu ya zo ya lalace ko kuma ya yi girma ya kai ga ya ruɓe da ba za a amfanu da shi ba.

Jigilar cikin gida ko kuma hada-hada na cikin gida. Wannan jigilar da ake yi ta cikin gida ce kawai wanda za ka yi shi a karkashin unguwarku garinku ko kauyenku wanda ba sai ka fitar da shi kasashe duniya ba ko kuma ka haura kasashen makwabta. Lallai wannan kana yin shi ne ta jigila kawai a cikin gida ba wai gida kawai ba, cikin garinku ko cikin ƙasarku ko kuma cikin unguwarku ko kuma cikin karamar hukumarku ko a babban jiha. To jigila ce wanda za ka yi da kayan abunci, ka kai shi unguwa ko ka kai shi kasuwa ko kuma ka kai shi wasu wurare ka samu ka sayar don ka samu kudin shiga ba tare da ka haurar da shi wani ƙasa ta haure ba ko ta ɓangare ta tsallake. To, wannan ana yin shi ne ta cikin gida kawai ba tare da ka tafi wata ƙasar ka yi shi ba.

Dunƙulen dankali ko kuma tarin dankali. wannan dankali ne wanda a ka ciro shi daga danye wanda ba dafa shi ba, ba a fera shi ba kuma ba a yanka shi ba. Yana nan ne tari guda ko kuma dunƙule guda wanda ake samun shi ana ce dankali mai zaƙi ko kuma curin dankali. lallai wannan dankali ana iya mashi laƙabi da dankalin Hausa wanda an fi samun sa ne a yankin ƙasar Hausa, shi ya sa muke ce mashi dankali Hausa. Lallai yana da zaƙi sosai wanda in aka dafa shi aka soya shi ko kuma aka dafa shi aka sa mashi mai da yaji ana cin shi sosai ko kuma aka soya shi. Ana iya sha da tea da burodi ko kuma buroːdi Wannan dankali lallai ga shi nan dai dankali Hausa kenan mai zaƙi. Ana iya samun doːya ma a irin haka ɗanye wanda bai kai a dafa shi ba kuma ba a fera shi ba, ba dafaffen shi ba. Lallai ga dankali da muke kira dunƙule dankali ko kuma ƙwayar dankali.

Gonar wake da yai sati biyu da shukawa. Wannan gonan wake kenan wanda aka shuka shi ko kuma aka fara shi duk bayan sati biyu da ta gabata. Lallai ko kuma bayan mako biyu da ta gabata bayan mako biyu da ta gabata shi ka yi wannan gonan. Shuka kuma ga shi nan ya tsiro wake ne a ciki da aka samu aka shuka shi, ga shi nan kuma lallai gonan wake ne sosai kuma an shuka shi ya amfana kuma ya yi girma sosai ga shi nan dai a matsayin shi na gonar wake. Wake ne mai ƙyau mai inganci, wake dai ana amfani da shi sosai a wurin dafa shi a ci yana kara jini a jiki da kuma kara nagarta a jiki. Lallai wake yana da amfani sosai wurin yin abubuwa kamar haka; akan yi kosai da shi ko kuma zuba shi a shinkafa aka dafa ko kuma a ci shi ma dafin shi a hakan. Lallai yana da amfani sosai ko kuma a yi fatan waken a ci burodi duk ana amfani da shi.

'ya'yan bishiyar da bai nuna ba ko bai kai ga ci ba 'ya'yan bishiya ana samunsa ne cikin itacen bishiya wanda ko bai kai ci ba ko bai nuna ba kwanakinsa bai ka ya nuna ba ko kuma ci irinsu bishiyar gwanda lemu, magwaro duk akan samu irin waɗannan 'ya'yan bishiya waɗanda ba su nuna ba kuma ba su kai ci ba wanda lallai kam in mutum ya ce zai anfani da su ba ji daɗinsu ba su da daɗi ba su kai ai anfani da su ba, suna da lokaci wanda siya kai dole kafin 'ya'yan bishiyar ya samu ya nuna ko ya yi a samu a yi anfani da shi wurin ci ko kuma a yi wani lemu da su wanda a sama a rinƙa sha ta hanyar zamani. Lallai wannan lemu ko kuma 'ya'yan bishiya in har bai nuna ba za ka ji shi ba zaƙi wata zubin za ka ji shi da ɗaci wani za ka ji shi da bauri lallai wannan bai nuna ba kenan sai lakocin shi ya kai idan ya nuna, to sai lokacin shi ya kai idan ya nuna za a ji dadin cin shi.

Ban ruwa ma shuke-shuken cikin gida, wannan tana ba da ruwa ne ma shuke-shuken cikin gida ko kuma shuka na cikin gida wanda aka shuka shi tana ba shi ruwa ga shi ya yi kore shar yadda yai kore nan kenan yana samun ruwa sosai ana sa fulawa ko kuma Kayan shuke-shuke a gida don ya ƙara armashi mai gida ya ƙara mi shi ƙyau ya ƙara mi shi haske ya zamanto lalaci da ka shigo ka kalle shi ma ya ba ka sha'awa. To wannan dai baya girma sai ka yi amfani da ruwa shi ne ruwa zai taɓa shi ya yi girma har ya taso yadda ya kamata lallai wannan ba ya yiwuwa amfani gona ko na gida a tsirar wannan tsirai ne na cikin gida ba na gona ba ne na cikin gida ne na ƙayata gida ne ko na maida gida a yi mi shi ado sosai don in ya yi girma yana da ƙyaun gani sosai a ido. To ga shi nan dai tana ta ba da ruwa wata mata ce tana rike da wani jarka mai shuɗi-shuɗi ta sa mai ruwa tana ƙara don ya ƙara girma.

Mace a cikin gona wannan wata mace ce a cikin gona tana aiki a dai dai lokacin da abun amfanin gona ya kankama, kuma yayi ƙarfi, ga shi nan kore shar ta duƙa a cikin gonar tana noma, ga amfanin gona irin su masara, yana tsaye yayi kyau kuma ya fita, ga shi nan dai damuna yayi kyau sosai. Amfanin gona ana yin shi ne a cikin gona bayan an yi noma ko kuma an kaftu an buɗe a yi huɗa sai a shuka amfanin gona a bisa, ko kuma a kan huɗan nan don a samu ya fita yayi kyau yayi amfani mai kyau ƙwarai da gaske. Ana yin amfanin gona ne don a samu a ci ko kuma a yi amfani da shi wurin ciyar da kawuna, ko kuma wurin siyarwa don a samu kuɗi, don a samu kuɗin da za a yi wani abu da shi. Ko kuma a yi amfanin da amfanin gonan bayan an cire shi, an girbe shi don a yi sarrafa wani kayan ci, ko kuma kayan sha da shi. lalle duk wani mai amfani, ko kuma mai rai yana son abinci, ko kuma yana ma'amala da abinci wanda ya kama ko dabba ne ko ɗan Adam, duk yana ma'amala da abinci. Abinci yana da matuƙar amfani a jikin ɗan Adam wanda yake sa garkuwan jiki ɗan Adam ya yi ƙarfi sosai bayan ya ci abinci, ko kuma bayan su sha abin sha wanda aka sarrafa da amfanin gona da aka yi. Lalle amfanin gona wani abu ne matuƙa da yake da amfani a jikin ɗan Adam.

Mata cikin harkan noma. Wannan shi ne yadda mace take sarrafa garin rogo ko kuma kayan gona wanda aka cire shi daga gona. Lallai yadda ake sarrafa wannan garin rogo ko kuma garin alkama yadda ake amfani da shi lallai don sarrafa kayan abunci ko kayan masarufin. lallai wananan wata mata ce wanda tana sarrafa kayan amfanin gona wanda take ƙoƙarin za ta yi ko wani burodi ko wani gurasa ga shi nan ta sa shi ta zuba shi a wani mazubi, ta sa wani itace a ciki tana zuzzubawa tana jujjuya shi ko an yi amfani da shi don a samu a yi gurasa ko kuma a yi wani burodi da shi. An haɗa shi da ruwa garin ga shi nan dai yadda muke gani an haɗa shi da ruwa an kwaba shi an jujjuya shi a cikin wani mazubi yanda zai ba da ma'ana ya ba da abun da ake buƙata

Mata a cikin harkan gona mama da jaririn ta, wannan mama ce da jaririnta a goye a baya tana ɗauke da mazubi a saman kanta, ta ɗauki rogo a ciki ta zuba rogo a ciki bayan ta cire shi daga gona zata tafi gida da shi ko kuma za ta kai shi wani wuri don a adana shi a amfana da shi ko kuma a sarrafa shi ayi wani abu da shi na ci ko don a amfana da shi a sayar ko kuma a ci shi, wannan mace ce wadda take cikin gona ga ta nan tana goye da ɗa kuma ta ɗauko kayan rogon ta a kai tana cikin tafiya a cikin wannan daji gashi nan ko kuma a cikin gona zata tafi gida ko kuma za tai wani wurin ta je ta ajiye don ta gyara shi ta sarrafa wannan rogo don a samu ayi amfani da shi ayi gari ko kuma a dafa shi ko kuma a gasa ayi amfani da shi na ci ko kuma aje kasuwa da shi ko a tafi kasuwa da shi a saida shi don a samu kuɗin shiga,, lallai rogo yana da matuƙar amfani sosai ana dasa shi a gona akan yi gonan shi a nemo karan rogo ana samun karan rogo a tona rami a sa a ciki ana birnewa ana sara shi ana birnewa haka in aka gama zai tsiro bayan ya tsira zai yi jijiya, jijiyan ne zai manta abun amfani wanda za`a ɗauka ayi amfani da shi in ya zamanto rogo yana da dangantaka da k aman doya haka da kuma sauransu.

Ruwan Sama ko Hasken Rana Lallai, wannan ruwan sama kenan, ko hadari. A lokacin kuma, ga hasken rana ya haske tas! A lokacin hadari, ana samun irn wannan ne da damuna. A lokacin cikin damuna, za ka ga, ga hadari, ga kuma haske. Wannan hasken yakan yuyuwa: Haske ne na rana, ko kuma haske ne na ɗumaman yanayi. Wannan ya kan kasancewa a lokacin da hadari ya ɗaure. Gashinan kuma, da damina. ga mutane guda biyu Cikin gona,: ɗaya yana sanye da tufafi, ɗaya kuma yana tube, daga shi sai ‘yar gajeren wando, ba riga a jikin shi. Yana tafiya, da abubuwa a hannun shi wannan kuma yana tsaye, ya ɗaga hanu, wannan ya doshi hasken. Haka dai, hasken rana ne kuma gashi damuna ya yi, kuma a cikin ne tunda ga amfanin gona ya yi, kuma ya yi kore shar, ya fito da kyawunsa. Amfanin gona yana buƙatan ruwan sama, kuma yana buƙatan ɗumaman yanayi, ko kuma ɗan zafi-zafi, ko hasken rana duk yana amfani da shi.

Wannan shi ne buga shinkafa kenan wannan ana buga shinkafa ne kenan a lokacin da aka yanka shi bayan ya nuna daga gona sai a yanka shi a zo a sa shi a kan wani abun bugawa, kaman mashinfiɗi. Sai a samo sanda, mutane su kama buga shinkafa, don a samu a fitar da ƙwayan shinkafa daga jikin uwan, ko kuma daga jikin itacen, ko kuma daga jikin reshen, ko kuma daga jikin ganyen. sai a ware shinkafan, tsabar shi, a ware kuma ciyawar shinkafan, a reraya shi, sai a sheƙe shi, a hure shi, a samu tsaban shinkafa. bayan an buga shinkafan kenan, an fitar da ƙwayan shinkafan daga jikin shansharan shi, sai a samu a ɗaura shi a buhu, a tafi da shi gida, don a samu a zazzabe shi ko a cire fatar. bayan an samu ƙwayar daga ciki, sai a samu a dafa shi, ya zamanto abinci. ana buga shinkafa ne don a cire ƙwayan daga jikin uwan, ko kuma daga jikin shansharan. sai a sa shi a buhu, a tafi da shi gida, a zazzabe shi, a cire ainifin ƙwaya na ciki, wanda za a yi amfani da shi a ci.

Yanda ƙwararru suke nuna na’ura mai ƙwaƙwalwa kenan. Wannan ƙwararru ne suke nuna harkan na’ura mai ƙwaƙwalwa, wanda za a ɗaga shi sama, na harkan ɗaukan hoto. Dan ya ɗauki hoto ta sama, ya haskaka ko ta ina, ya ɗuki hoton nan ya tura wa duniya, ko kuma a yi amfani da shi wurin ganin nesa. Wani lokaci, idan kana amfani da wannan na’ura, wanda za ka harba shi sama, ko ka tura shi sama, to kan riƙe da wata na’ura a hannunka, kan kuma juya shi yanda ka ga dama, ka ba shi umurni da abun da zai yi, sai ya yi maka shi. Ya ɗauki maka hoton, akan wannan harkan ta na’ura mai ƙwaƙwalwa, mai ɗaukan hoto, wanda ake amfani da shi a ɗauki hoto ta sama. Wanda ɗan Adam ba zai iya ɗauka wannan hoton ta haka ba, sai dai idan ya yi amfani da wannan na’ura. Sai ya ba shi umurni, ya ɗauki wannan hoton, ya ba ka hoto yanda yake buƙata.

Bayani kan koya noman dankali wannan ana bayani ne akan yanda ake koya wa mutane noman dankali, ko kuma dashen dankali. Dankali dai wani abu ne a baya wanda na yi magana a kan shi, ana samun mai zaƙi, ana samun kuma mai daɗi sosai, ana tona ƙasa ne, a samu irin dankali, sai a igiyan dankalin, a tona ƙasa sai a naɗe shi, a sa wannan igiyan a ciki, sai a binne igiyan dankalin nan. Idan ka tona ƙasa daidai wa daidai, ka soka igiyan dankalin a ciki, sai ka mai da ƙasa, ka rufe wannan igiyan dankalin. to, wannan igiyan dankalin shi zai tsaiwa idan yai wannan tsaiwan, ko jijiya, to shi ne zai zama dankali. Sai ya taso, ya yi girma, a samu dankali, wanda za a yi amfani da shi, ko a dafa, ko a gasa shi. Lallai, dankali yana girma sosai, kuma yana yaɗo ana shuka shi ne a wuri da yake da sanyi, inda ake samun inda yake da tabo. Haka ba wurin yashi kawai ba, ana iya yin shi ma a inda yake da yashi, amma dai a samu yashin yana riƙe ruwa, to, in ka shuka dankali a irin wannan wuri, yana yin kyawu sosai.

Raba da ilimi ko ba da ilimi ta harkar noma yana da matuƙar mahimmanci sosai, don a samu ingattacen kayan abiⁿcin gona. Ba da ilimi ta harkar noma na da matuƙar mahiⁿmanci, don a samu ingattacen ilimi ta harkar noman yana da amfani sosai. Yanayi indai ka duba, za ka gani. A harkar noma, dole sai kana da ilimi, kafin nan ka samu amfanin gona mai ƙyau. Dole sai ka san wani iri ya kamata ka shuka, ko ka dasa, ko ka dashe a gona. Yakan sa ya samu ilimin gona, ka san kuma mene ne za ka yi. Wani wuri ya kamata ka shuka, wani wurin da ba ya kamata ka shuka ba. Irin su doya, ka je ka sa doya, to ba za ta yi ƙyau ba, ko gona irin wanda ya kamata ka sa dawa. In ka je ka sa kuma ko masara, za iyu, amma ba za i yi ƙyau ba. Lallai ya kamata ka gane ina ne ya kamata kai noma. Wuri mai sanyi ne? Wuri mai laushi ne? Wuri mai ƙarfi ne? Ya kamata ka duba kafin nan, ka ɗauki amfanin gona, ka kaishi wurin. Ilimi yana da ƙyau ta fannin noma. Zai ba ka ƙanƙattaccen ilimi, don ka samu kai noma a cikin ƙwanciyar hanƙali. Shi ya sa, raba ilimi, bayar da ilimi, tana da matuƙar mahimmanci sosai.

Wannan hanya ce wand ake ɗora dankali bayan an cire shi a gona zuwa a; a yi jigilan shi zuwa kasuwa ko kuma a kai shi gida. Bayan an cire dankali ko kuma an; an haƙe shi daga gona, ana bukatan a yi jigilas sa ko a ɗauke shi daga gona zuwa gida don a samu a se da shi cikin kwanciyar hankali. Akan ɗauka shi a cikin kayan hawa ko kuma wani abu wanda za ka iya tafiyad da shi ya gona zuwa gida, bayan ka gama noma shi ko ka cire shi daga gonan. Ana iya ɗura shi a buhu ko kuma a sami wani abun mazubi, a zuba shi a ciki don a ɗeba shi, a ɗauka zuwa kasuwa don a siyar. Ko kuma, a samu kuɗin shiga ta wurin hanyan sayarwa ko kuma ta wurin hanyan sarrafa shi ta wani hanya. Akan iya noman dankali don a ci ko kuma don a siyar a sami kuɗin shiga. Ana yin abubuwa nau’i nau’i da shi, kaman irin su gari da sauran su. Akan noma dankali a nih; niƙa shi ko kuma a dafa shi ko a gasa shi ko a soya shi ana cin shi kala-kala duk yanayin yanda mutun ya ga dama ko yake so, ze yi amfani da shi, don ya samu ya ci. Dankali yana cikin nau’o’in kayan abinci, irin su rogo, irin su gwaza ko makani ko kuma irin su doya, wanda ake binnewa ne a ƙasa, se ya tsiro, ya fito da jijiya ko kuma yai jijiya. Wanda ana amfani da wannan tushen ko kuma jijiyan dan a samu a yi amfani da shi don ci, dafawa ko kuma wurin sayarwa a kasuwa.

Yanda ake dasa daŋkali wannan hanya ce wanda ake dasa daŋkali a gona idan kana son ka dasa daŋkali, za kai kunya wa daŋkalin bayan ka yi kunya, ka samu igiyaŋ daŋkali, ko kuma itacen ko kuma reshen daŋkali ka tona ka binne igiya'nnan a cikin ƙasa idan ka shuka shi a ƙasa, ko ka dasa shi a cikin gona, yakan tsuruwa ya yi girma, ya yi yaɗo sosai, ya basa hannu sosai, ya yi kore shar, a samu ya yi ‘ya’ya a ƙasa. Ana samun wuri me sanyi ko kuma me damshi, don a yi anfani da shi don wurin shuka daŋkali, akan iya samun wuri me taɓo, ko kuma ɗan laka ƙaɗan dake haɗe da yashi, don ya sa daŋkali ya yi girma aka'fa shi za a basa taki, ban da na kashin dabbobi, ko kuma farar taki, a zuba ma shi don ya sa mai ƙyau da ya yi girma. Idan ciyawa ta fito, a cire ta ko a nome don ya sa mai sarari, ta yanda za yi girma sosai a cire daŋkalin, daŋkali akan iya ciro shi in ya yi ko kuma bayan ya kai.

Sarafa tuwon garin alkama. Ana amfani da sarrafa garin tuwon alkama ne ya hanya tuƙa shi, ko kuma ta hanya dafa ruwan ɗumi. Bayan an dafa ruwan ɗumi sai a girka shi a kan wuta, in an ɗaura shi a kan wuta bisa murhu kenan, sai a samu wani mazubi a zuba garin a ciki, idan aka zuba garin a ciki, ruwan yayi ɗumi ko kuma ya yi zafi, sai a zuba garin a ciki, sai a tuƙa a samu wani sanda a sa a ciki, ko kuma wani majuyi sai a runƙa juya shi don a samu a tuƙa tuwon da kyau. Nan wata hoton wata mata ne gata nan a zaune tana zaune tana ƙoƙarin tuƙa tuwon bayan ta zauna akan wurin zama ko kuma kujera tana tuƙa tuwon da hannu biyu, lalle gashi nan tana juya shi. Ana noman alkama ne kamar yanda ake noman shinkafa, akan yi gonan shi a inda yake da wadatan ruwa ko kuma danshi, inda yake da ɗan taɓo ko kuma laka har a samu a shuka wannan amfanin gona, idan aka shuka wannan amfanin gona ya girma ya tsiro sai yayi ‘ya’ya kamar yanda shinkafa yake cire kai sai ya fito da tsaba. Bayan tsaban ya fito yayi girma sai ya zamanto tsaba mai kyau ya bushe, in ya bushe sai a yanke shi a buge tsaban. Bayan an buge tsaban sai a ɗauka a ɗura a buhu har in an sheƙe shi sai akai kasuwa a siyar, ko kuma a sarrafa shi zuwa ci wani gari wanda ake ce mashi garin na wannan alkama, sai a samu a yi tuwo da shi ko a yi wani anfanin da shi wurin sarrafa biredi.

ware ko tantance masara bayan an ciro shi daga gona wannan ta hanya ce wanda ake tantance ko a ware masara wanda aka ciro shi daga gona bayan yayi ko bayan nuna ya kai a cire shi bayan kuma an ciren za a tantance shi ko kuma a ware wanda yake da girma ko wanda suka bushe ba za a iya amfani da su wurin gasawa ba ko dafawa a ci ba sai dai ai amfani da su wurin tuwo masara kala biyu ne akwai wanda za ka iya amfani da shi wurin gasawa ko dafawa a ci yana ɗanye akwai wanda za ai amfani da shi gurin tuwo da wasu kayan masarufi yadda za ai amfani da su a ci lallai wannan yana da mahimmanci sosai bayan ka cire masara kana iya dubawa ka ga wanne ne ya fi kyau wanne ne ya fi inganci sai ka ware wanda yake da inganci da wanda bai da inganci ka ajiye su a gefe ko kuma buƙatar ka shi ne ka ware wanda ya fi girma ka tantance wanda ya fi girma da wanda ya fi ƙanƙanta don wannan ka duba su ka ga bambancin mene ne dalilin da ya sa aka samu wannan ya fi girma ko kuma wancan ya fi ƙanƙanta don in za ka yi wani abu akai sai ka san yadda za ka yi shekara mai zuwa kasan wannan iri kaza ne kala kaza ne shi na fi so na shuka shekara mai zuwa don ya bani amfani mai inganci mai kyau sosai don mu samu amfanin gona mai kyau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

hanyar raba abinci mai daɗi wa iyalai wannan abinci ana raba shi ma iyalai ta hanyar basu abinci su ci yara ne manya ne ƙannai ne ko yayyu akan basu abinci a matsayin ka na wanda kuke cikin iyalai guda in kana da hali ya kamata ka raba musu abinci su ci don yana kawo danƙon zumunci a cikin al’umma da zamantakewa na yau da kullum a cikin iyalai yan uwa da abokan arziki duk wannan yana kawo inganci sosai da sosai raba abinci cikin iyali yana da muhimmanci sosai ka basu abinci su ci a wadace ka wadatar dasu da abinci duk abun da allah ya baka kayi amfani da shi wurin ciyar da al’ummar sa lallai wannan haƙiƙa yana bada inganci wurin zamantakewa sosai sosai raba abinci a cikin al’umma ba ƙaramin abu bane mai muhimmanci sosai lallai mu ƙoƙarta sosai mu bada himma wurin raba abinci ma al’umma wannan kuma yana da kyau kuma yana da muhimmanci kuma sosai sosai a cikin al’umma zasu amfana da wannan rabe-raben don ba kowa ke da akwai ba wani yana da shi wani kuma bai da shi to ta wannan hanya ne in ka zaman to gwarzo ka jajirce wajen raba abinci wa mutane zaɸsu amfana da wannan abincin

Tantance kayan anfanin gona bayan an cire shi a gonan. Lallai wannan tantance abinci daga gona bayan an cire shi yana da muhimmanci sosai, kamar irinsu kankana, irinsu doya, irinsu gwanda, irinsu tumaturi, irinsu tattashe, irinsu barkono, irinsu dawa, su masara duk su roga duk ana iya tantance su bayan an cire su daga gaban, da irinsu masara ma duka. Dalilin da ya sa ake tantance irin wannan kuwa yana iya ware mai kwari wanda ya sama illa, da wadda kuma ba su da illa, da kuma masu nagarta da wadda ba su da nagarta, kana iya ware mai nagarta ka ajiye a gefe wadda ba shi da nagarta shi ma ka ajiye shi gefe sai ka gano cewa wannan ya fi nagarta akan wannan. Lallai ware su ɗin yana da mahimmanci ko da ma idan kazo zaka saida shi ,masu saye sukan duba wadda ya fi nagarta sosai, sai kuɗin shi ma ba ɗaya ne ba da darajansu. Lallai ware kayan anfanin gona ko tantance su yana da matuƙar muhimmanci a wurin manomi ko mai gona.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

Kayan haɗin miya, lalle wannan kayan haɗin miya ne sosai wanda ake amfani dasu wurin haɗin miya. Idan ka duba zaka gani ga hotuna da yawa wanda duka kayayyaki ne na haɗa miya, yanda za a samu ayi miya don aci abinci dashi kuma aci tuwo ko shinkafa ko wani abu dai na ci wanda ya danganta da ake haɗa shi da miya. Lalle wa’innan kayayyaki suna inganta miya sosai idan ka duba da akwai kanumfari akwai masoro akwai citta akwai akwai irin su albasa su tumatiri irin su albasa da sauransu, da tattasai da barkonu duka gasu nan anan, ana haɗasu ne a miya don ya ƙarama miya armashi da inganci da kuma yasa shi yayi kamshi sosai ya kuma yi daɗi yanda in ka zo amfani dashi wurin cin abinci zai baka ƙamshi ko kuma ya baka dandano mai daɗi sosai. Wannan dandanon ya kan sa mutum ya ci abinci sosai don ya ji daɗin cin abincin ya ƙara mashi nagarta sosai wurin cin abinci kaci ka ƙoshi. Lalle ga kayan cin abinci kan ko kayan haɗin miya wanda idan aka haɗasu sosai miya yana ɗan iya yin kyau ko kuma ya yi nagarta sosai wurin cin abinci kaci ka ƙoshi. Lalle ga kayan cin abinci kan ko kayan haɗin miya wanda idan aka haɗasu sosai miya yana ɗan iya yin kyau ko kuma ya yi nagarta sosai ya yi ƙanshi sosai yanda za’a yi amfani dashi wurin cin abinci, lalle yana inganta miya sosai ga kamshi ga daɗi duk wa’innan abubuwa su suke da ƙamshi sosai, lalle kaya ne masu kyau kayan haɗin miya na masarufi sosai da sosai.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

'Ya'yan bishiyan gwanda akan mazubi. Wannan 'ya'yan bishiyan gwanda ne wanda aka zuba shi akan mazubi kaman kwano ne shi ko wani tangaran wanda aka zuba akai, ina tunanin kamar za a tafi tallanshi keenan. 'Ya'yan bishiyan gwanda dai ana samun shi ne kuma ana amfaani da shi a matsayin abinci ko abin sha a ƙasashen duniya wanda yana ƙara lafiyan jiki soosai. Yana ɗaya daga cikin 'ya'yan bishiya ko kuma 'ya'yan itaace da ake amfaani da su wuri ci don ƙara ruwa ajiki ko don ƙara jini. Ana shuka gwanda ko kuma dasashi a inda yake da ruwa ko kuma a tudu ko fadama inda dai aka shuka shi za a samu zai tsiro yayi girma sai yayi 'ya'ya, in yayi 'ya'ya kuma akan cire 'ya'yan, yakan yi ja idan ya nuna in kuma bai nuna ba za ka ganshi wani shuɗi-shuɗi ko kuma kore lokacin bai nuna ba keenan so in bai nuna ba baa zai yi zaƙi ba kuma ba za iya amfaani da shi wurin ci ko wurin sha ba. Lallai gwanda yana da amfaani soosai a jiki yana amfaani soosai wurin sha ko kuma wurin ci ko kuma a wurin ɗaukawa zuwa kaasuwa a saida shi don samun kuɗin shiga don biyan buƙatar yau da kullum na kayan gona. Yana da amfaani soosai wurin yadda yake samo kuɗin shiga ma ɗan’adam ko kuma hanyar abinci ko kuma a ce abin sha don gina jiki.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

Ɗanyar dankali wanda aka tara shi wuri guda. Wannan dai ɗanyar dankali ne wanda aka tara shi wuri guda bayan an ciro shi daga gona aka zo aka sa shi anan ko aka tara shi a wuri guda. Lallai wannan dankali ne ɗanye ko kuma tarin shi wadda aka zubaa shi a wuri guda bayan an ciro shi daga gona, bayan yayi kenan daga gona. Dankali dai ana shuka shi ko a dasa shi a gona inda yake da ruwa-ruwa ko inda yake da ɗan yashii wanda baa zallan taɓoo ba ne a wurin. In an shukaa shi ko an dasa shi bayan an tona rami sai a binnee shi yanaa tsurowa sai yayi yaɗo, in yayi yaɗo zai yi jijiya, to jijiyan ake amfaani da shi wurin amfaani wurin ci ko kuma wurin dafawa ko kuma wurin yin wani kayan masarufi da shi don a yi amfaani al’umma. Akan cire dankali a dafa ko kuma a gasa ko kuma a ci shi ɗanye ko kuma a yi garin shi don a samu a yi abinci da shi. Bayan an cire dankali akan iya kai shi gona akan kai shi gida ko akai shi kaasuwa don a sayar a samu kuɗin shiga. Akan cire dankali kuma don a yi amfaani da shi a ci, akan ci yi a soye ko kuma a dafe ko a gashe ko kuma ɗanyan shi, lallai ba yadda mutaane baa sa cin dankali ta ɗanyan ne ko dafaffe ana yin shi acikin abinci don a samu ingancin abinci, wannan dankali ne mai zaƙi

Gonar waken aloyin kenan wanda ya kai a takaice sati biyu aka shuka shi wannan gonar wake ne na aloyu ,wake ne da aka shuka shi yau sati biyu kenan ko kuma makonni biyu da suka gabata. Wannan gonar wake ne da aka shuka shi aka yi wani huɗa da ka yi kaftu da galma aka shuka wannan waken a bisa kunya ko kuma akan kunyan don ya ji daɗin zama a gonar na yanda ya zuro da ya lafiya ya fito da ƙarfin shi don ya yi yaɗo yai 'ya'ya. Don a samu a cire a yi abinci da shi ko a kai shi kasuwa don sayarwa. Wake dai ana shuka shi ne a gona in da ba a samun ruwa yadda yana gudu ko kuma a fadama inda ba fadama ba ne. Ana shuka shi ne a jigawa ko kuma a tudu wanda zai tsuro ruwa bai masa yawa ba kuma bai masa ƙaranci ba. Lallai wake ana da amfani a jiki sosai ana iya dafa shi da shinkafa ko ana iya dafa shi haka kawai ko kuma a yi amfani da shi wurin yin fate ko kuma a haɗa shi da doya sai a dafa shi don a sama ci. Wake yakan yi 'ya'ya sai ya yi yaɗo kuma a cire 'ya'yan a buga 'ya'yan a sussuka shi sai a sa shi buhu sai a kai shi kasuwa sai a saida shi ko kuma a dafa don abincin dan ya ƙara ƙarfi ma mutane da jiki ko kuzari.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

mata a cikin harkan noːma, saraffa rogo bayan an cireː shi, wannan mataː ce ta zaːnna tana saraffa rogo ko kuma ga rogo bayan an cireː shi daga gona. Kaman yadda muke gani, wannan garin ne na rogo wanda ta zubaː shi a cikin wanni mazuːbi, tana juyaː shi don ta saraffa shi aː. ai wanni abinci da shi, ko kuma ai wanni abun saː da shi ga shi nan ta zubaː shi a cikin mazuːbi, tasaː sanda, ta riːƙe shi da hannu, tana juyaː shi a cikin wani abun mazuːbi. Ga wani kuma can geːfe, ta yayyankaː shi, ta ajiːye shi akan wani abun mazuːbi. Ga wani mazuːbin can, kaman wani abun ɗaukan kayan ne a can geːfe, shima yana zaːnne ana ƙoːƙarin haɗa ko kuma saraffa garin rogon don ai amːfaːni da shi a samu aː ci ko kuma a sha. rogo dai an suːka shi a gona, ko kuma dasa shi a gona ne a cikin ƙasaː a noma shi, zuwa in yaː yi girmaː, ya ːyi jijiyaː. kaman irin su, misali doyaː, dankali da shi rogon. Duka wannan gaba ɗaya, shuːka su ake yi, ko kuma adasaː su su yi girmaː su fitar da jijiyaː. wannan jijiyaː ne yakan zama abunci na wuri ɗan adam. A kan cire shi daga gona, a fere shi, ko kuma a ɗauka shi zuwa gida se a saːkaː, a samu wanni wurin, a adana shi don kar ya lallaːce, ko kada ya lallaːce, saboːdaga baya ai amːfaːni da shi wurin sareːwa ko kuma wurin fereːwa, a busaːr da shi, ko kuma a dafaː shi. Hakan nan a ci shi, duk yana zaːmantoː saraffaːwa ne.

Shimfiɗar shuke-shuke yana da matuƙar muhimmaci sosai a wurin manoma, ta yanda wannan yana zama ne kaman ana yin shi ne kaman gado ko kuma huɗa, yadda za a tara ƙasa a tada shi a yi masa shimfiɗa mai kyau sosai, yanda za a shuka amfanin gona ko amfanin lambu a kai don ya zamanto anyi amfani da shi ya ƙara lafiya wurin inganta irin da kuma tsirrai, yanda za su fito da ƙarfi sosai da kuma ƙwari, yanda za su yi girma cikin ƙoshin lafiya. Yanda shi kansa mai gona ma yana buƙatan ya ga cewa ya yi wannan shimfiɗar don cigaban nomansa da yanda kuma amfanin noman zai yi girma sosai. Wannan girman shi ake buƙata kuma ya bada amfani mai kyau, ya yi rassa ko kuma ya yi reshe wanda mutane za su amfana da shi sosai ya zuba ‘ya’ya ko kuma ya amfani mai gona sosai. Lallai shimfiɗar nan yana da amfani wurin yanda ake zagaye shi a zuba ruwa kuma ruwa ya shiga cikin shi ya zauna da kyau ya kama da kyau don tsirrai su samu cigaba, su samu girma, su samu ƙwari sosai da sosai. Wannan shimfiɗar lallai yana da matuƙar mahimmanci, yana kuma taimakama ma amfanin gona wurin tsayuwar shi ko kuma jijiyoyinsu su samu shiga ƙasa sosai, ya kama ƙasa sosai in wurin yana da damshi ko yana da ruwa, ko kuma yana da ya riƙe sanyi sosai don ya samu ya yi ƙarfi ya fito da kyau ja amfani yayi amfani mai kyau.

sarrafa ƙasa ko inganta ƙasa yanayin inganta ƙasa da kuma yanda ake tattalin ƙasa ta hanyan noma ko shuke shuke ko kuma gyara ƙasan don samun wasu sinadarai a cigaba da shuka a saman shi tsarin inganta ƙasa dai yana da kyau yanda za a kula da shi don kada ya zamo an sami kwarara na yanayi da kuma a samu kwari ya rinƙa kwashe ƙasa da yanayin ƙasan kuma ya lalace yanda koda an yi shuka a kan shi zai tsiro ba za a samu amfani ba ba zai yi girma ba to ana amfani da hanyar sarrafa ƙasa ta hanyar kula da shi ta hanyar shuke shuke da kuma gine gine da kuma wasu tsare tsare don inganta ƙarfin ƙasa da yanayin gyara shi yanda in akai shuka a kan shi zai tsiro da kyau kuma zai inganta sosai su ba da amfani da suke so don kuwa akwai wasu ƙasashen wanda ake shuka a kansu wanda ba sa fito da amfani mai kyau mai inganci ko yanda za a samu a yi amfani da shi dalili kuwa shine ƙasan ya lalace ya mutu ba a iya shuka a kan shi sai don wani yanayi ya ɓata shi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

watsa ko ϳafa maganin kasha kwari a gona lallai manoma ne suke amfani da wannan maganin danya kashe kwaro ko kuma kwaro a gona ko cikin amfanin gona dan kwarin suna illa ma amfanin gona wurin yand suke cinshi susa mishi cututtuka da sauran yanda mutun in bai nemi wani magani yasa ma wayannan kwari sun mutu ba akwai matsala sosai dan zai samu matsala ta wurin amfanin gonan sa yanda kwarn zasu shigo suyi yawa suyi masa illa sukashe masa amfanin gona su cinye shi yazamto kuma sun gurkufar da gonan gabaki dayan ta anan saka maganin kashe kwari ne idan akaga kwari a gonar sunyi yawa dan kada suyi illa ma mai gona ko mai noma akan amfanin gonarsa don suna matukar illa ma gonakai don idan sukaci abinci sukan cin ganyen ko tsaiwar ko kuma suci yayan amfanin su bata shi ko kuma su lalatashi shine ake amfani dawi sinadari ayafa a cikin gonan ko a watsa shi a cikin gonan wanda ake amfani da wani gora a zuba ruwa a ciki a zuba magani sai a goyashi a baya a daukeshi zuwa gonan sai a yafashi akan amfanin bazai illa ma amfani ba amma zai kasha kwaro ko kuma dabbobin da suke bata amfanin gona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

Mai saida tumatur. Wannan wata mata ce tana tsaye cikin kasuwa mai saida tumatur, tana sayar da tumatur a kasuwa. Tumatur bai da wani suna a Hausa tunda bai sama asali ba so ana kiransa shi tumatur da Hausa, ba a kiran shi da wani Hausa ko wata lakabi ko wata abun nan a cikin yaren Hausa. Shi ya sa ake cewa tumatur, an dan are shi neː daga turanci shi ya sa ake ce ma shi tumatur. To ga tanan dai tana saida tumatur dai a kasuwa ga shi tumatur a hannunta ga shi a jiki wani mazubi ga su ma an kasa su a gefe a cikin mazubai wanda aka zuba su din a saida su a kasuwa. Lallai ko ga ta nan ita mai saida kayan masarufi ne irinsu tumatur din daga wani kayyayaki a bayanta can wanda dukka abubuwa ne wanda ake haɗa su a yi kayan miya da su har tumatur din a yi kayan miya da shi.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

Gonan wake wanda ya kai kimanin sati biyu da shukawa. Wannan gonan wake ne wanda ya kai kimanin sati biyu da shukawa, an shuka waken ne a kan kunya, an buɗe gona, an faɗaɗa shi, kuma aka shuka waken bisa kan kunya. Gona ce ga ta nan an yi ta, an buɗe shi kuma an yi huɗa, bayan an yi huɗa akai shuka da damuna, ga dai ruwa ya jiƙa gona sosai, kuma ba wani alaman ciyayi ko ciyawa a gonan, wanda ya dame shi sosai. An yi shukan ne dai bayan an yi ruwa, ko kuma bayan an yi huɗa, aka shuka amfani ko kuma aka shuka wannan wake a kai. Wake dai ana shuka shi ne, ana shuka tsaban ne ko kuma ‘ya’yan a cikin ƙasa a binne shi ya tsiro, ya yi girma, bayan ya yi girma, sai ya yi ‘ya’ya, in ya yi ‘ya’ya, ya yi yaɗo a cire ‘ya’yan Idan ya bushe a buga ‘ya’yan, ko kuma a sussuke ‘ya’yan, a ɗura a buhu a kai kasuwa, a sai da shi don a samu kuɗin shiga ko kuma a tafi da shi gida, dan a samu abin ciyar da iyali. Wake dai yana da amfani a jiki sosai, bisa: bincike da masana suka yi, yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake ci don ƙara jini sosai, yana ƙara lafiya wa ɗan Adam. To, abinci dai yana da mahimmanci sosai, ba ma wake ba kawai, duk kusan abinci in dai na ci ne, yana da mahimmanci a jikin ɗan Adam, wanda ze ƙara mai kuzari, kuma ya ba shi ƙarfin jiki.

‘Ya’yan bishiya kenan wanda bai nuna ba ‘ya’yan bishiya kala kala ne akwai wanda zaka ganshi ya nuna akwai kuma wanda zaka ganshi bai nuna ba shi wanda bai nuna din ba ko bai bura shine wanda ake kira bai nuna ba tunda bai nuna ba bayi da daɗin ko daɗin sha wurin taunawa wani ‘ya’yan bishiya zaka jishi yanada bauri lokacin da baiyi amma idan ya nuna zaka jishi yana da zaki sosai yanzu idan ka dauka kaman irrin su kankana ko mangwaro irrin su lemu irrin su gwanda da sauran su wa yannan duka kaya ne na lambu ko kuma ince kayan masarufi kuma ya yan bishiya ne su wanda inba su nuna ko basu ba bazasu zaki ba zaka gansu ne gasunan kore ne shar jikin su bai chanza ba baiyi ja ba to kokayi amfani dashi bazai cuwu ba zai zama yanada bauri ko yana da daci

Ana bada ruwa wa shuke-shuke na cikin gida wanda ya yi kore shar, wannan abun ana ba shi ruwa ne din ya samu lafiya ya yi girma a samu ya gyara gida ya yi kore shar. Don ka kyara gida da kuma sa mutane salati, wannan shuke-shuke da aka shuka shi a cikin gida yana da mahinmaci sosai don yana kyara gida sosai, kyara gida kuma yana da amfani wasu shuke-shuke ma a cikin gida, masara ma sun yi yana ƙara lafiya wa ɗan’Adam yana ƙara masa lafiyan so da kuma na kwakwalwa lokacin yana yawan kallon shi, ko kuma idan mutum yana kallon amfani shukoki ko na gida gasu nan dai wata mata ce, tana ɗeba ruwa jikinta ta zuba ruwan ta sanya shi kuma tana ba da ruwa wa wannan shuke-shuke na cikin gida wanda gashi nan ta ɗaga butan sama tana zubar da ruwan a kan shuka. Don shukan ya samu isa ko ya yi iran jiki ko ƙarfi ya zamanto be mutu ba, ko kuma ya zama abu megirma; ana amfani da shi idan ya girma. Shuke-shuke na cikin gida a yin shi ne dan kyaran gida don ya ƙayata gida sosai da sosai, mutum shi kansa idan yana da gida yana buƙatan ya ga shuke-shuke a ko’ina.

Kula da ƙasa ko kuma inganta ƙasa don ƙyaƙƙyawar aiki na inganta gona, lallai wannan yana da ƙyau sosai in mutum ya kula da shi ya inganta shi ya sa wasu taki ku koma wasu sunadarai wanda zai haɓaka ƙasa ya zamanto ƙasa mai ƙyau ne wanda mutun ya zo yai shuka kayan anfanin gona zai sama anfanin gona mai ƙyau. Lallai akwai wasu ƙasa wanda in kai shuka a kansu ba su da inganci kuma ba su da nagarta sosai duk ƙarfinsu ya riga ya ƙare to ana inganta su ne ta hanyoyi da yawa. Hanya ta farko shi ne, kar a riƙa kona wuta da sauransu a kan ƙasar, kuma kar a rika yin anfani da wasu sunadarai masu ƙarfi wanda zai kashe ƙasar nan gaba kadan in ana so a yi shuka in an yi shuka ba zai samu armashi ba. So kula da ƙasa yana da ƙyau sosai ƙasa ya kare martaban shi in aka zo shuka ya zamanto ingantacce kuma a yi shi cikin kwanciyar hankali.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

'Ya'yan bishiyan da bai nuna baa. Wannan ;ya'yan bishiya ne wanda bai nuna ba ko kuma ace wanda baiyi ba ko kuma ace wanda bai bura ba. Wannan 'ya'yan bishiya ne wanda aka shukaa shi yayi 'ya'yan bishiya kuma ga shi nan ɗan ya fito amma bai nuna ba ko kuma bai yi ba ko bai bura ba akan kiranshi 'ya'yan bishiya wanda bai yi ba ko bai nuna ba ko bai bura ba da hausa. Ya kasance bishiya ce wanda ta yi 'ya'ja 'ya'jan kuma bai yi ba yakan samu kamar irin su 'yaa'yn mangwaro, 'ya'yan gwanda, 'ya'yan mangwaro da sauransu wanda za ka iya ganin su ko ka same su a 'ya'yan bishiya ne amma kuma lokacin su bai yi ba da da akai a ci su. Idan ka nemi ka yi amfaani da shi ko ka ci zai zamanto baa shi da daɗi ko kuma ba shi da zaƙi ko daa a ce inya nuna zai yi zaƙi amma idan bai nuna ba ko bai yi baa so ba zai zamanto yana da zaƙi ba. lalle 'ya'yan bishiya wani abu ne wanda yake da amfaani soosai a jikin ɗan’adam, idan ka ga bishiya irin wannan za ka gani idan ka ci shi in har ya nuna zai zamanto mai amfaani a jikin ɗan’adam. Yana ƙara lafiya soosai, dalilin dayasa kenan masana suka yi ƙididdiga akan cewa yawan cin shi yana ƙara lafiya a jikin ɗan’adam yana baa da ƙoshin lafiya da kuma jini ko kuma ruwa a jikin ɗan’adam. Ana shuka 'ya'yan bishiya iirnsu gwanda irisu mangwaro da sauransu don a samu a sha su bayan sun yi